Duu m boŋɔ mori mbe dinni ŋɔ diɣi n yiliya ŋɔ teebuli mboŋɔ kuɣu mboŋɔ ka difeli pa di zuɣu bukunima m be teebuli maa loŋni ŋɔ

salo n bɔŋɔ nachimbi n galisi bi puuni shab bɛ loori puuni binkumda n bɛ loori ŋɔ ni ŋɔ ka bi gbubi Anfooni nima bi pam barila moto nima ka gbubi bil bood nima

Niriba ayɔpoin n boŋɔ so gbibi bokati ʒee ka so ʒiri sona ka so ye liiga sabinli ka so ye singileti piɛlli ka ye liiga nuɣuso.

Loori m boŋɔ loori maa nyɛla zaɣa dozim gaɣa mbe Loori maa zuɣu moto ka bi lo mpa loori maa zuɣu daadama ʒi loori maa zuɣusaa taabo nima n shɛbi loori maa luɣani ŋɔ.

Paɣaba a nahi mbɔŋɔ awuraba paɣa chibira so shɛriga bi pɔbi la yɛɛ pɔbirisi so n ziya ka so jinjam zɛɛ ŋɔ tani piɛlla m-pa tɛɛbuli ŋɔ zuɣu ŋɔ kula n tam tɛɛbuli ŋɔ zuɣu ŋɔ.

Vuhim duu mboŋɔ duu maa puuni mali koba nima zaɣa piɛla ka mali kuɣusi anahi ka bin nyura tam teebuli zuɣu ka sinki beni.

Paɣiba m-be dundɔŋ ni ŋɔ paɣiba ata n-nyɛ ba bia n-za paɣa ŋɔ nyaaŋa ŋɔ taha anahi m-bɔŋɔ duɣu n-zaya ŋɔ ŋmana n-tam teebuli zuɣu ŋɔ ha gbambili sabinli n-zaya ŋɔ sɔɣu ka paɣa ŋɔ gbubi ŋɔ.

So m be komni ŋɔ ka gbibi lɛm sheba gba m boŋɔ bɛ niriba ata ka gbibi lɛm yino bi gbibi lɛm paɣa so jinjiɛm nuɣuso girafiki laati m boŋɔ.

Loori nima mboŋɔ loori ʒee n ʒeya ŋɔ tirafiki laati n zaya ŋɔ tiyata n zaya ŋɔ tihi mboŋɔ jirambisa n zayaŋɔ ha.

Paɣa n ʒiya tabi o jirili ŋɔ o bobla bobga kodu nima n do o tooni ŋɔ alaafee nima gba m be piaɣu ni ŋɔ kookoo gba m boŋɔ leemu m boŋɔ moongu mboŋɔ.

Solo m boŋɔ bipuɣinsi n zaya ka ye liiga koriti bɛ liiga koriti maa nyɛla zaɣa dozim shikuru bihi m be bɛ nyaanga ŋɔ so ʒi be nyaanga ka ye liiga dozim ka di niŋ zaɣa sabinli shikuru bihi maa bɛ yela liiga dozim.

Nachimbila m bari moto nuɣuso ŋɔ paɣaba n ʒi palli yaɣali ŋɔ bihi gba n ʒia ŋɔ loori ʒee m boŋɔ loori dozim m be loori ʒee maa tooni ŋɔ so n zaya ka so jin jinjiɛm ŋɔ.

Salo pam mboŋɔ bɛ nyɛla gbaŋpiɛla ka jirambisa be bi luɣuli ni jirambisa maa puuni di pentila penta sabinli bɛ puuni shɛba malila zuɣuviaŋ.

tanti piɛla n boŋo bihi n boŋo ka daari bini paɣa gbubi bia niraba ayi n ʒi bi nyaanga tani piɛlli n boŋo bokati zaɣ dozim n boŋo

Rooboti. boŋɔ doo n bɛ roobotiŋɔ sani ŋɔ o zanla maakoronim n kpa roobotiŋɔ o zandi kopu n tiri o zandi kopu tiri rooboti

Niriba n be motokin ni ŋɔ motokiya maa nyɛla nuɣuso dabba ayi mbe motokiya maa ni paɣaba ayobu m beni ŋɔ paɣa yino n kpabi la bia doo maa yɛla liiga ka di boogi zaɣa dozim mini zaɣa sabinli.

Niriba n be duu ni ŋɔ paɣaba gba n zaya ŋɔ bia gbibi loori bila laaputopu n tam teebuli zuɣu ŋɔ nuu m be sikirin ni ŋɔ doo ye liiga ʒee so yela liiga sabinli doo ye liiga sabinli ka ʒiya.

Salo n ʒiya ŋɔ paɣaba ni dabba bɛ pobila noosi maks kamaraman nima n zaya ŋɔ shɛb yela liika sabila ka shɛb ye liiga nuɣuso.